Kunywinywi kuna muturu kukulya tsinyama tsonyene, kunyala kwalya ni umundu nga wafilile wafilile mushitsakha oba wafilile khunzila, kunywinywi uku kulya tsinyama tsonyene bakulanga bari kunamutiru nikwo kulya tsinyama tsonyene, kunywinywi uku bona kuli lwe ametsi mubisaala nenga bisaala ibyo bili shimbi nikametsi, kunywinywi iki kukona khungakyi.

Ebino bibindu byesi abaandu banaba ni kamakhono babene. Ebi byositsana khubilanga mu lugisu namwe mu lumasaba khuri bibipo. eshishi shishipo, nasheshi shisipo shesi banabila tsinjulu eshishi nasho banabila tsinjulu, eshishi shisipo banabila banabila kamashendu bibimpo byesi abaandu banaba ni'kamakhono babene bilala eshi banabila kamashendu.

Ishi shisaali, shisaali nisho shifo shibamo kyimisaala kyonyene atwela manya ni tsisolo nga imamo tsinzu tsesi ba bandu bamenya ta, nisho ishi shili khubonekha nga eshi shiri eshi nasho shisaali khulwe khuba shilimo kyimisaala kyonyene imamo tsinzu tsesi ba bandu bakona ta, eshi ishi shisaali bona shilimo kyimisaala kya buli ngeli kyimisaala kyesi ba bandu ba rambisa.

Etsi tsingubo tsesi bandu bakwara, nabone ikoti ni kanzu atwela ni bilato bili mubikyele ikoti yi ingubo yebasani ikanzu yi nayo sikwaro shebasani nabona ni gomasi , igomasi iye bakhaasi atwela ni lukoye ulwo nilwo lwesi bakhasi baboyela igomasi , umukhasi

Lino likaari lilisuta babaandu atwela ni kimikuku, likaari nilyo silitimila khulugudo lwesi tsi'buss tsitimilakho taa likaari nilyo litimila khumyuma elah likaari li khalitimila khumyuma mubwile bweshilo, likaari nilyo likendela mulu'luguddo lwewe, luguddo lwewe lubabusa mubisaaleyo luguddo lwe likaari siluba ambi isi babaandu baba taa lubaka eyo khundulo likaari li nilyo Lili khukendakho

Bino bimuli, bimuli bili khukhasaala bimuli bili khushisaala, shisaala shene nasho shilikho kamasafu, intsushi yetsile yakwile khu khamuli khalala intsushi nga yakwilekho iba ili kheenza bubushi khukhwama khushimuli ishi shimuli sheranji iya' pululu intsushiyi nga yakwilekho iba kheenza bubukhi inyalise khuyila bubushi mumushinga ibenga iroka bubushi khukhwama mubimuli umwomwo intsushi ilikho

Ba baana bama khwama kametsi, ba baana bosi basutile kametsi, basutile kametsi mu bidomola bosi, bakhulu basutile bidomola bikali, umufiti bona wasutile khafiti ba baana bosi basutile kametsi ika betukhile kumurwe balikho ba kyendela khu lugudo khukobolayo ingo ba baana bano bama khwama khutaya kametsi ela basutile kametsi bositsana mbawo ukyendele busa ta ba baana betukhile.

Umusaani uyu ali mu mabusi waboyilha bona ali mukari bamukalila mukari, umusaani ali mu mabusu mutwela yengene. Basie babandi ifanikha bali lubeka lulundi noyu uli khubonekha abonekha nga ali mu mabusi mukari sali ibulafu tawe. Kamabusu bona bakarakho bibyuma bakaboyela ilala sibakana umundu yesitsana uli mukari umwo warura ta, ali khukhwilengelela busa mukari nga elenga ibulafu abone binanu bibili ibulafu ali mu mabusi.

Shifwo she khungonelamu kamabaale. Shifwo esi bangonelamu kamabaale kesi abaandu barambisa khukhwombekha tsinzu namwe khumiliisa tsinzu nga nga bakana khurakho kumufwaano kukundi. Abaanu batsya bakula kamabale aka. Kamabaale aka bona bakamiliisa bakarona-rona khuba kamalayi. Shishuma bona shikhola kamabaale shiliwo akari, mu mabaale, mu lwaanda akari, luno lulwaanda.

Babaandu bano batsile mu kyewa ne mu kyewa muno mwafanile inga mushebe mwabamo kameetsi khulwekhuba bisaala bilimo bili khubonekha nga akhundu abetsakawo kameetsi nenga bisaala bona biliwo bikali mmukhundu muno mulinga mu shisaali babaandu balala batsile khurenya tsikhu babandi batsile khuwentsa kamalesi bandu balala benamilile fanikha bali khukhwaya kamalesi.

Bi, bu bunyaalu buli ango, inzu ili ni bunyaalu ni kamaanu kamakali kosi kayibotokhelela inzu. Kamaanu ika kesi balanga bari shi kha kyaafu, bukyaafu bwayitsula ango. Bukyaafu buli inyuma we inzu, inyuma eyi niyo isi betsusa bukyaafu, bukyaafu buliyo bukali nabi.

Kyi misolo kusolo iku namwe kyimisolo i kyi bona kyili kyibili, kyimisolo i kyi kyiba mu mubimbi aleeyi, kyimisolo i kyi ba kyilanga kyimi rhino, nikwo kwesi bakhupa khu mabaati kusolo iku kuba kusolo kuboofu naabi kufurakho ni ingaafu kuli busa inga inzofu nenga nikwo sheli inzofu ta, ku rhino kukundu iku nikwo kwesi bakhupa khumabaati keffe kesi babimbila tsi nzu tsesi khukonamo.

Akano kamateeka ,kamateeka aka kaba mushisaali ,kamateeka aka niko kakaaba kamaleya ,kamaleya nga ka'angale nabi nuwo kelawo kekyela kamateeka nenga kamateeka aka ka'ama mumaleya ,kamateeka aka kaaba mushisaali, kamale kamateeka aka sibabyala tawe, kamateeka aka kamene karura busa mushisaali ,karura nga kamaleya bandu banyowa balyakho nenga ka'angale nabi kekyela kamateeka neka ?